Ya za mu iya manejin kuɗinmu don zuwa asibiti ko muna amfani da inshora da zai yi daidai gwargwadonmu shi ne za mu iya amfani da asibiti wanda ba sada, akwai dokta akwai su um wajen gwada jini a asibitin kuma yana da kyau. Amma ba sada kaman asibitin gwamnati. Duk zai iya taimake mu mu rage kudi wanda muna amfani da shi mu je asibiti. Ban da shi kuma za a iya duba insurance naka. Ka duba wanne ne zai fi kyau, wanne ne zai fi kyau na wannan na wani asibiti? ko ya fi kyau. Za ka iya duba kaman yanzu Akwai kala-kalan plan wanda ake yi. Za a ce akwai ɗaya dubu goma, dubu goma sha biyar da dubu hamsin. To za ka nima wanda ya yi daidai da kai Kar ka zo ka yi wanda bai daidai da kai ba sai ka samu matsala. Amma in ma ka yi wanda ya yi daidai da kai kuma za ka san yanda za ka bi da shi, ka nima wane asibiti suna yarda da wanda ka yi daidan gwargwado. Za mu duba kuma na siyan magani. In za a saya magani, ku saya magani wanda ba sada--irin wanda gwamnati suke taimake mu biyawa. kaman in za a siya maganin um ciwon sauro, magani din za gan akwai na su dubu daya da dari biyar dubu biyu. To za ka je na dubu daya da dari biyar mai kyau wanda as, FDA ake kiransu. Federal Drug Authority, suna taimake yan Nanjeriya, mutane um ƴan uwan Najeriya, ko matasan Najeriya su biya rabi, mu mu samu rabi. Sai akwai um kaman za je ka saya magunguna kuma akwai waɗansu um waɗansu famasi wanda suke sayar da magani wanda suna rage kuɗin za ka iya je wajen. In ana saya da shi a wani waje za ka ga ana sayar da shi dubu hamsin amma a wajensu za ka ga sun rage dubu goma saboda za su rage dubu ishirin. Duk irin wajajen nan za a je a saya magani. Sai kuma in za a yi test, za a yi um za a yi gwada jini ko za a je asibiti za ka iya duba in da kudinka ne za ka je asibiti ka duba ko wannan um wajen gwada jini ya yi sada ya fi na biyu. In ka ga wannna ya fi sai ka je wanda ba sada kuma yana da kyau duk ya fi. Sai kuma za ka duba wan um wajen rigan-kafi, kaman rigan-kafi na um na HBP, akwai rigan-kafi na um foliyo da su sauransu in ka gan in ka yi riga-kafi ka samu sauki jikinka ya samu karfi da wannan rigan-kafi wanda an yi ai irin wannan cututtuka din nan in sun zo ba sun zo su dame ka ba ko yaranka In ka yi ka ga gani ka yi riga-kafi yaranka za su samu karfi kuma ciwo ba zai dame su, ai an rage biyan kudi a asibiti. To duk irin irin irin abubuwan ne in mun yi za mu ga kudade wanda za mu amfani da shi mu je asibiti mu kashe ko mu kara kudin insurance namu ba zai yiwu ba.

A yankin karkara ba su jin dadin rayuwa kuma ba su cin gaba a al'ummansu. Dan kala-kalan abubuwa kaman makaranta. Makaranta babu isasshen ilimi, ba su um da isasshen malamai wanda za su koya ma yara. Wani lokaci za a yi makaranta za a raba makaranta zuwa biyu. Za a ce akwai makaranta na mace um makaranta na safe, makaranta na dare. To kun gan bai yiwu ba. In kuma akwai makaranta za ka gan babu kujeru; babu um babu kofofi za su zauna a kasa; ba a ba su takardu; ba a ba su isasshen ilimi. Za a nima su malamai wanda ba su yi makaranta sosai ba a sa musu wai yara su koya. Kun gan bai yiwu ba. Za a duba kuma za a duba kaman sekondiri sukul wanda ya fi na firamare ke nan, duk su ma ma ba su samun isasshen ilimi. Sai a ce yaro ya je ya koya sana'a. Sana'a din ba zai sa yaro ya je ko'ina ba za a ce yaro ya je ya koya gyaran mashin. Ko a ce yaro ya je ya koya um siyar da fetur. Duk abubuwan nan ai ba zai sa su yara ba a kauye su samu isasshen, meye, ilimi. Kuma abubuwan nan, abubuwan nan ne yake kawo, meye, barayi; yake kawo sata; yake kawo masun zanga-zanga da su sauransu. A cikin wanna kuma za a duba um a cikin asin in babu ilimi babu wanda za su je cikin gari su je su koya. Abu su je su samu aiki so koya aiki su dawo su su taimaki ƴan kauye Duk ba sun dawo kuma ba in sun je kau, in sun je birni don babu aiki, su ma za su zauna a cikin gari suna neman aiki. Ba ba aiki Kowa yana neman aiki. Ko ƴan birni ma su ma suna neman aiki. Zan yi maganan asibiti, um a kauyuka a can yankin kankara ba su samun asibiti masu kyau Za ka gan za a ce suna da ɗan asibiti ana kiran shi Primary Healtgh Care Centre. Za a je in za a aihu na mace mai juna za ta je ta aihu za a ce mata za a kai ta asibiti da dare in ba za a iya aihuwa ba. Za gan in babu dan karamin abu wanda za a iya ma mutum a cikin dan asibitin za a ce za a kai ta za a yi minti talatin a hanya. Minti hamsin a hanya. Ba wuta a asibiti; ba ruwa a gari; suna shan ruwan um ruwan rafi. Yara su ta ciwo suna samun taifot, cin ruwa. Yara suna samu ciwon sauro, yara kuma samun kala-kalan cututtuka don ba a, ba su samun abubuwa da birni suke samuwa. Kun ga duk abubuwan nan zai hana su su yi gaba kaman ƴan gari.

Wannan asibitoci wanda ake yi a cikin mota ko su community health extension workers za su hau babura su je cikin gari, ciki cikin jeji su taimake su da magunguna za su gan um za su iya magana da likita ko nas haka, su faɗa da abubuwan da yake dame su, su taimake su amma babu asibiti a cikin garin don wajen ya yi nisa kuma mutane din ba su iya zuwa cikin gari. Kun ga irin ab, suna samu kala-kalan masala kaman hanya din ba yi da kyau. Wani lokaci ruwa zai cika rafi ba su iya sallake za su jira ko za a ce musu su dawo a kwana na uku, ruwan zai rage. Wani lokaci kuma iska in ana so a yi ruwa ko jeji akwai nisa sosai kuma sai, babu wani lokaci za ku gani babu um fuel wanda zai iya kai su um cikin as, cikin kauyuka din don ba kudi ya yi sada. So irin abubuwan ne yake dame su wanda ba sun iya cuikin um cikin kauyujkan din ba. Akwai kuma motoci. In motoci din sun lallace ba iya gyara su sosai don kusan hanyoyi din ba kyau. Taya su shock absorber din duk suna samun masala, to babu kudin maintenance So, za a ajiye motocin din za su fara amfani da babura wani lokaci ma ba sun iya zuwa ba sai a ce musu su zo san daya a wata. Kun ga mutane wanda ba su da lafiya ba sun iya jira san daya a wata ba shi ne yake kara sa mutane suna mutu ko ciwo ya zo ya karu a cikin gari din. Don ba su samun isasshen lafiya. Magunguna ba su samu sosai don in saya magunguna yanzun sai maybe sai watanni uku ko watanni hudu sun zo kafin a kara ba su wadansu magungunan. Kun ga irin wannan abin in an je asibiti in an je jeji din an yi tambaya ai akwai ciwon cizon sauro babu magani Ai sai a je a kawo kuma za su jira sai watanni biyu kuma a kawo magani. Ai bai yiwu ba. Wani lokaci kuma um su masu marasa lafiya ba su zuwa da sauri ko ba su ma zuwa Za su je gona su bar su masu likita din suna jiransu ba sun zo ba sai da yamma, kuma yamma ya yi duk za su koma cikin gari Wani lokaci kuma ba a iya ba su iya yarensu ba. Kaman yanzu ina Hausa in na je gari wanda ba a yin Hausa suna bagi ko gwari haka. Ba zan sani ba ya zan yi magana da su, su ba su iya Hausa ba ai za mu smau dan masala. Kadan-kadan ne za mu dinga Hausa din. har mu gama. To ka ga ba zan iya ji dukkan abin da yake faru da marasa lafiya din ba. Wani lokaci kuma za ka gani biyan albashi. Ba a biyan su sosai. Za a biya ka dan maybe dubu ishirin dubu goma a cikin aikin nan wanda ba ba ba ba zama a waje daya--duk gajiya da su sauransu. Sai an gama wannan kuma su kungiya masu zaman kansu ba duka ba ne suna taimako. Ko gwamnati ma wasu ba sa taimako. Wadansu ne kawai suna dan kawo kudi isasshe ya yi. Wani lokaci kuma a cikin motocin da suke zuwa kun gani babu wajen babu space da yawa. In an zo masu tuberculosis sun zauna ai ya shiga ya kama ke nan. In wani ya shiga kuma ya yi tari yana da COVID-19 ai duka za su taru za su samu. Wani lokaci wadansu wanda suna da ciwon kanjamau ba sa so su je cikin motoci din ko su je wanda sun kafa labulensu. Don mutane za su kaman suna da ciwon kanjamau, so za su ki su zo, wani lokaci sai um su likita din za su bi su har gida ne su yi masu taimako, amma kin ji suna kin shiga. So kun gan a cikin duka masaloli din suna da yawa wannan ne kawai zan iya fada, don gaskiya sun yi yawa.